Awa eza neti forêt Moko boye eza pêne pêne na mar eza neti climat Moko ya kitoko soki olingi ozwa o réfléchir soki olingi okoma penza na ba réflexion ya bien mokie mokie oke okota na ba place ya ndenge boye

Awa penza tok'obenga yango neti canapé, ba canapé wana boye batiya ngo mingi mingi na ba balcon. Wana eza neti atie ango na pelouse naye kaka po na ko mi relaxer soki alingi apema ake kofanda na ba canapé naye wana boye.

Oyo Eza litacord eza comprimés oyo esungaka po na batu po na ba grippe ba problème ya grippe ya mitu oyo ya ba fièvre esungaka bango makasi bien bien.